kan akka bargamoo faayidaa fi miidhaa mataa isaanii qabu. bargamoon dafee guddachuun cilee fi ijaarsaf kan tajaajilu ta'us bishaan lafa keessaa fixuu fi biqiltoonni biroo akka jalaatti hin biqille gochuu danda'a. kanaafu bakka itti dhaabamu murteessuu qabna.